Abana bariko barakina ikibariko abandi bari hirya yabo bariko bararorera ingene basimbasimba bongera baririmba indirimbo nziza cane si kirundi bigishijwe na mwarimu wabo ku turirimbo twiza.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko binjiza mu gaseke ahagaze abasore beza barenga umunani ,bagiye kutwereka ivyo bize mu mashure bambaye amabutura yirabura no dupira twera.

Mu vyumba vyubakishijwe ibikoresho bigezweho amatafari ahiye, isima n'imyango myiza cane mwarimu wacu yamanitse ku matwarete y'abahungu n'ay'abakobwa vyerekana uko dutandukana bivanye n'igitsina cacu.

Akazu ka sugumwe kacu ni keza gafise amazi dusukamwo iyo duhejeje kwituma nagakoresho duhanaguza ubwiherero bwacu iyo duhejeje Ariko Ikibazo calo ntikagira amazi dukaraba iyo duhejeje kwituma.

Iyo tugiye mu cumba c'ubushakashatsi n'ubuhinga , mwarimu aradutegeka twese kubanza gukaraba neza n’isabuni, hama tukihanagura, akac’atangura kutubwira ko umumwe wese araba ikiy ishikiwe akaba ari co yiga.

Munsi y'igiti kinini cisakaye c'umwembe hateye ubwatsi bwiza butotahaye imbere y'ishure isize amabara y'umuhondo nay'icatsi kibisi, ayatukura hamwe n'ayirabura. Harateye igomwe ntiworaba, niho twize twese n'abo tuvukana.

Iyongiye mu nzo hejuru ndugira ku ngazi nkifatikiza ivyuma bibuza abantu kugira impanuka hanyuma nka ca nicara mu cumba ca gatandatu nkaudasubiramwo ivyirwe mwarimu yaduhaye.

iti yose mu gitondo mwarimu aradusubiriramwo ibijanye n'ibihimba bigize umuntu aratubwira umutwe umutumba amaguru n'amaboko akatushikira no ku nzara imishatsi amano n'ibindi

Kare mu gitondo tucinjira mw'ishure, mwarimu yaciye atubwira ati: "mwese nimuhore mufate urupapuro n'ikaramu dukore ikibazo c'ikirundi."Twari twicaye dutekereje, mu mpande zine z'ishure yacu yubatse neza n'amatafari ahiye.

kwishuri wacu umukuru w'abigisha na diregiteri arafise ahantu bahora bamanika ibishasha bigezweho amazina y'abanyeshuri bungurujwe amazina y'abanyeshuri baronsi ishuri ndetse n'ibindi

Ubu dusigaye twiga ibiharuro kuva kuri rimwe gushika ku gihumbi. Iyo dushitse mu gitondo, mwarimu adutegeka kubisubiramo guhera ku wa mbere gushika ku wa nyuma hanyuma tukabona kwiga ibindi.

Bashitse kw'ishure aho bayaga banuma babika nabamire biga ku ruhome rw'iyo shure hacafyeho abana batatu bariko barakina umupira iruhande yaho hateye ubwatsi bwiza cane utotayo.

Ku kibuga co kwishure iwacu hamezemwo icatsi ciza citwa ikibonobono abarundi ba kera bari bazi gutegura imiti yikirundi baragikoresha cane eka nubu hariho nabandi nabonye bacijukiye basigaye bagikoresha mu kuvura indwara za kera

Kwivuriro ritoya ryohafi y'iwacu imisi yose kuwamungu usanga mukibuga caho atamurwayi ahari. Kubera haba hakoze umuganga umwe ahubwo abandi baca baja kwivuza kwivuriro rikuru.

Kumashure yose yo mugihugu cuburundi abayobozi bindero bategetswe gushiraho amazi kugirango abana bose iyobaje kwishure canke bavuye muma toilette babanze gukaraba imbere yogusubira mwishure nimurwego gokwirinda indwara zituruka kw’isuku rikeya

Umuyobozi w'indero mu ntare iwacu aradukunda cane. Yaratwubaka ishuri nziza igeretse gatatu, ashiramwo ikibaho cirabura, n'intebe nziza twicarako ubu ntakibazo dufise twiga dutekanye.

Haciye gihe abana bose barategetswe kwinjira mwishure batarinze gutonda kuririmba ku ibendera ry'igihugu iyo bashitse bacabitangura kuririmba indirimbo nziza zo gusenga hama bakacabatangura ibyigwa

ubutahazi arahabarigwa kuko ni ho abarongozi benshi bo mu gihugu bize ni ku ishuri rikuru ry'igitega ry'abahungu hari urugi rushaje cyane mbere ushitse no mu mashuri yaho usanga ashaje biteye ubwoba

Iminsi yose sakumi n'imwe n'igice z'umugoroba tuba twatashe twese mu cumba cacu aho twigira ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, mwarimu aca yinyira akugurura amadirisha agatangura gutegura ivyigwa tuzokwiga ku munsi ukurikiyeho.

Ariko iyo mpene irinenuka kweri, yaje kurisha ahantu hateye ubwatsi bwiza cane n'ibiti y'ibisharizo, niho abana bakunda kuruhukira iyo bahejeje gukora ikibazo c'ibiharuro, ic'ikirundi hamwe n'icimenyeshantara.

Umugore w'umubanyi ageze ku kibuga ca basiketi imbere yiwe hari imodoka zibiri nziza imwitukura iyindi yera inyuma yiwe hubatsa inzu ya etaje y'amatafari isakaje amabati a sa noburora.

bya biti byose byari bire kubiro by'ishuri byacu ntanakimwe kikihabarizwa iyo izuba ryatsi ari ryinshi inyota ira twica tukaca tugenda ku mubanyi akaduha amazi yo kunywa dukaca dutaha atanyota dufite

Iri ishure ngo bona ntuze ni rya kenda cane ihopapayize namuvyaranje nanje narahize inaka itanu iyo imvura iguye twaca tutangura kuganya ko imvura igiye kutunyagira n'uba abana baracahiga ntuze.

inzu ni nziza cane yubatse kw'ibarabara rya kaburimbi igeretse gatatu bakoresheje amatafari ahiye neza, isakaje amabati agezweho barayisize imikaba myiza yera

ishure yacu n'igikorewo isuku bivanye n'uko ishaje cane ubunye mwarimu yatubwiye ko tuzohora tuhabika ibikoresho bishaje ubu twashizemo ibitabo byatabutse tushyiramo n'intebe zishaje

Kw'ishure kwa ba Wakana hasigaye ari heza cane harateye igomwe. Babubakiye inzu igeretse kabiri, ifise ivyumba birenga cumi na bitanu, n'amadirisha meza ayagayaga asize ibara ry'ubururu n'iryirabura.

Abantu bose bize kwishuri nderabigisha enesi bashitse ahantu baca bibuka umwarimu yabigishije ibijanye no gusobanura ikirundi neza bakababwira imigani agacamugani bakabasobanurira ibijanye nutujajuro n'ibindi.

kw'ishuri rya Mutima mweranda, ni heza cane harateye igomwe, abana bahiga barakunda cane, ababyeyi babo ntibibagora kubazana kuko ryubatse kw'ibarabara rinini rya kaburimbi, rija mu Gihosha, uvuye mu Kamenge.

Kuwagatandatu misi yose inyuma ya sasita abanyeshure baja kumesa impuzu zo kwishure, amashati yera baca bayanikira ku mugozi hejuru amapantaro bakayanikira hasi. Iyo bahejeje baca baja kuzigorora n’ipasi.

Misi yose mwarimu wacu, iyo yinjiye mw'ishure mu gatondo, duhagurukira rimwe twese tukamutamutsa, agaca atangura kuducira umugani, akatubwira utujajuro, ndetse akatubwira n'ivyigwa bikurikira tugiye kwiga, mu masaha yandi ari imbere.

Kukibaho co mwishure iwacu handitseko indome zose zo mukirundi iyo mwarimu yinjiye acatangura kuzidusubirishamwo imbere yuko atwigisha indimburo namayarwa hama akaduha igisomwa cikirundi agatangura gusoma umwumwe kugeza twese dugihejeje

Akenshi kuwambere mugitondo twacerewe turi abana benshi tugasanga diregiteri yabinjije, aja adufukamika kw'idarapo, bagatangura kutubaza icadutereje, akadukubita inkoni zinezine twese tukagenda mwishure turiko turarira.

Kw'ishure iwacu hari igiti c'inganzamarumbo. Niho kenshi twaba twicaye twugamye akazuba, twaba turaba abana bari hirya y'aho twicaye bariko barakina agapira; abandi bariko barakina inkoni. Kenshi Kabura na murumunawe, baba bari kumwe natwe.

Mumasah’akuze y’umugoroba jewe n’abanyeshure twigana duca dusohoka hanze tugatangura kuyaga , tugater’inkuru, bagatangura kutubwira uko iwabo basize vyifashe igihe bari bagiye mukiruhuko.

Umwigisha Kamariza abana baramukunda, kubera arabasigurira ibijanye nakahise ku Burundi akabigisha akaranga umuco, imikino ,nimicokama yu Burundi.

Abakozi indwi b'ishirahamwe ryubaka amabarabara mu ntara iwacu, bazindutse barakora icigwa c'ukuntu bokubaka ikiraro kiri kw'ibarabara rihuza intara ya Gitega hamwe n'intara ya Karusi.

Ubuhinga bwa none burateye imbere kw'ishuri wacu. Ubu mwarimu asigaye asigurira abanyeshure amashusho ariko arayerekana ku kibaho abereka ikintu ku kindi n'abanyeshure bakabaza ibibazo babona ivyo mwarimu yabigishije.

Ishure ry'ubuvuzi rigeretse kandi aho uzobona hose umuganga yize ivyo kuvura abana, yaraciye muri iyi shure aho bamwigishije uko ategereza gufata abana n'indwara azohura nazo kubijanye no guhumeka, inkorora, n'ibindi.

Ahani mu gihugu kibanye cu Rwanda boba barateye imbere cyane basigaye bakoresha icongereza mu mashuri kudusumbya iyi nishuri twari dushitsemo aho twasanze abanyeshuri biga ibijanye no gukanika ivyuma batashe.

Kaminuza nziza iteye igomwe ifise amabara meza, ibirahuri, amatafari ayubatse agezweho, abahize bose baribuka abarimu babigishije ibijanye no kuvura abana, abantu bakuze, n'abagore baje kuvyara.

Kabura yarize amashure arayaminuza ubu unye yarateye imbere ubu unye yaragiye no kwiga hanze rero yaragarutse yaje azanye nivyuma bigezweho ubu unye nivyo akoresha mu kazi kiwe kaminsi yose uzoshake uje kumuraba hariya ku ntara iwacu

Abana biga gukora ibikoresho vyo guhamagarana n'isamirizi baba bambaye impuzi z'urwatsi rutoto, barakoresha umwete mwinshi cane bagaterateranya udutsinga kugira ngo barabe ko ivyo bakora bisubira kuvuga.

Dusikaye dufite abarimo bashasha baje kwimenyereza. Iminsi yose mu gitondo barazinduka bakazana ibitabo, ivyo dukoresha turi ko turasoma hamwe n'ivyo bategurira ko ibyo batwigisha rer iyo tutarahashika baca baba bararaba ibyo twize ejo.

Kera narinzi yuko atabana b'abakobwa boshobora kwubaka, kubaza ndetse no gusudira. Ariko kw'ishure iwacu hari abana b'abakobwa, nibo basigaye bakora amameza, utubati, nibo basudira za nzugi z'ivyuma dusigaye twugarisha ku miryango ikuze.

Imyambaro myiza y'ubururu igoroye, abanyeshuri bacu bazindutse basambura icuma gituma imodoka igenda, bari bari kumwe na mwarimu wabo w'ubuhinga.

Abanonoseye ibijanye no kubaka bambaye impuzu ziva ku maguru zigashika ku mutwe z'ibara ry'ubururu, bazindutse barashira mu bikorwa ubuhinga bize bwo gupima ingene amazu yubatse.